Safite latishshaati yineemmohu mittu manchi hanafannoha woyi loosu ayiimma woyi loosu mayiimma lainohunni manchu mittu hanafe egenninokkiha hanafanno yanna mereero woyi mitte uurrinsha hanaffe egentinokkiha hanaffanno yanna mereero ikkito safote latishshaati yine wishshineemmo yaate

roso yineemmo woyite egenno afirate yine ka'ne horonsi'nanni fullankeemmo gedenna anfoommokkire anfeemmo gede kaa'lannonkeho roso ronsummoro kayinni egennaamma ikkineemmo lowo geeshsha fullankeemmo gowwimmano hunneemmo rosu luphonkera xintaho yaate.

Sagale lowo horo manichi beeti aana afidhino wolu kalaqamirano sagale lowo geesha horo afidhinonote manichu loohanno gedenna manichu ayimasi woyi mayimasi danasi biifanno gede asitannote sagale nooiha manichi beeti diheeranno manichi beeti sagale itiro heeranno

Seensilleho Yinanni woyite biiniffara yine kane manimate aanna lexxinannire kurino seensilleho Yinanni woyite lawishaho budu ledo amadisiisaminorichin sidaamu budi gido horonsinanniri goowaho wodhinanni diiga woyi eleelle yinanireti

Sensile yineemmo woyte xumete, xumete aana lexine horonsi'neemmo xumeti, tinino sidaamu wogga giddo woyi budi giddo horonsi'nanniti babbaxitinoti sensilu danni no, kunino goowaho wodhinanniti diigga lawinorinna woluno qolle Elele lawanoreti yaate.

Baattote ofollanna dhagge yineemmo woyte addi additi baattote ofolla noo gede anfanni lawishsha la'nummoha ikkiro soojjaati zoone widoonni heedhannoti baattote ofolla addi addite xeichaame baatto heedhanno gottiimu noo baatto heedhanno tini addi addi baattote ofollo dhagge afidhino

Odoote yineemmo woyiite mittu manchira haaro ikkitinota mittu afinota wolootaho tenne odoo wolootaho iillisha dandaannota odoote yinanni odoo mittu manchi afinota wolootaho danchu garinni horonsiranno garinninna leeltanno garinni woloottaho odeessa dandaannota odoote yineemmo

Mini uduuneti yineemmori mine worre horonsi'neemmori gobba fushine horonsi'nakkiri mine calla heerenna horonsi'nanniri mini uduuneti yinanni, lawishshaho mini uduunneti yine kulanniri giddo ma'na woyi daallasu aana diphineemmo diphano hatteneo lawinore baallankanni

Odoote yaa mitu manchi afinokkiti haaro ikkitino mashalaqqe afano garinni aante agadhitino garinni woleho odeessa dandinannite, odoote yaa xa la'nuummoro mite borreesine odeessinannite mite afuunni ku'le odeessinannite lawishsha la'nuummoha ikkiro xaawu midiiyubba yinneemmere.

superimaarkeettete mirte yinanniti mannu mitto dancha daddalo fane gamba asse mitte mirte lowo geeshsha duune hasirinohu hasirino garinni hidhanno bayiicho superimaarkeettete mirteeti yinanni kunino hasiisanno garinni gamba assine duunne mannaho injeessinoonnite.

Tuqu xaadoshe yinne woshshineemmori mannu horonsiranori, mannaho haaro mashalaqqe halashine worranni basenna mannu ku"u koi ledo xaadano doogo giddo mitete kuriu giddono lawishshunni horonsi'nuummoha ikkiro Yutube

Odoote yaa mitu manchi afinokkitta haaro mashalaqqe ku"u koira odeesinannite woyi ku"u koira taresinannite afinokki odoo afano garinni antesi agadhino garinni duucha doogoni odeesinannite yaate, tini odoono la'nuummoha ikkiro babbaxitino xaawi garinni horonsi'nannite.

Sagalete yaa manchu beettira lowo geeshsha hasiissannote manchu reyaannokki gede assitannoti mitte sagalete manchu sagale hoogguro godda"amanno sagale mannaho ikko wolu kalaqamirano lowo geeshsha hasiissannote sagale nookkiha hee'ne dandiinannikkite